Anfooni ŋɔ nyɛla niriba ni galisi luɣushɛli polo pam ka bɛ ban zaa zaya maa zaa nyɛmi bɛ kamina ti lihiri sola panali shɛŋa din dondoya maa di nyɛla din galisi pam ka solo shɛba ban be dinni maa gba galisi bi zaa nyɛla ban pili zipilti ka pirigili nyɛ ban ye rifilata nima.

Salin boɣali ni n boŋo niraba nyɛla ban galisi salin boɣali maa ni ka shab gbira ka shab paɣara ka shab zaɣa bɛ bi ni yɛn niŋ shɛm nyɛ salima maa ni tahaponti ni gbambihi n ʒɛ nimaani maa kuɣa gba nyɛla din bɛ salin boɣa maa ni salo shab ban bɛ salin boɣa maa ni galisiya pam bi mii zaa borila salima shee

Anfooni ŋɔ nyala din nyɛ politisi daafooni ayi lihi zamaatu shɛli din bɛ nimaa ni nyala din galisi pam ka be zaa nyɛ ban yɛ paati maa gɔɣa ka chɛ ban pili di zupilisi ni ban gbibi di kikaa pɛbra ka ku chɛ ban sabi di binyahiri pa dapaɣri zuɣu be zaa nyɛla ban niŋ suhipɛlli pam

Ayi lihi anfooni ŋɔ ni di nyɛla piringa ni zaya o mi zami ka za o moto gbini ka doo za o sani doo maa nyɛla ŋun lihiri o pam ka che do'so gba ʒila kpaŋa ka ʒi teebuli gbini ka binnyura tam teebuli maa gbini polingi maa nyɛla ŋun za moto gbini.

Anfooni ŋɔ nyɛla din nyɛ salima gbibi shee paɣaba ni dabba zaa n laɣim ni maa ni Sheba toorila kom ŋɔ n paɣari tandi maa ni bɛ nya bin nyɛ salima dinni kache ban na niŋ ninmohi gbiri tandi maa ka kuli che ban gba kuli zanzaya alihi anfooni maa ni taapooli nyɛla din biɛni ka che bini kuli niŋ n zaŋ mori niŋ pata n zali.

Ayilihi anfooni ŋɔ ni di nyela kompita ni tamya ka niriba ata zaya ka bɛ zaɣa be kompita maa ni bɛ mi zami maa ka ninvuɣu yino yeri ba n wuhiri ba binshaɣu din be di puuni ka bɛ zaa zaɣa be di puuni kompita bobli n zaya amaa kompita gaŋa ni ka bɛ zaa hankali be.

Ayilihi anfooni ŋɔ ni fi nyɛla niriba ni cheni gorim shee b. nyɛla ban galisi pam ka bɛ zaa nyɛ ban lo adiiku nima zali zali ka bɛ pirigili nyɛ ban niŋ nyɛ'pobrisi ka ye liiga nima balibu kam bini bora bɛ zaa liiga nima maa nyɛla din nyɛ liiga konkoba konkoba.

Anfooni ŋɔ nyɛla dini nyɛ daani ka bi kɔhiri kabieji nima leemu ni bini soli shɛŋa dini ku pahi pahi bini kɔhiri maa shɛba nyɛla paɣaba ka shɛba pili pili bini yahari ka chɛ bi bani bi pili pili ka bi ziya n niŋ ninmɔhi kɔhiri a.

Kpɛn ŋo nyɛla din nyɛ daa puini daa maa ni salo maa galisiya pam bi shab nyɛla ban bɛ lora nim ni ka shab nyɛ ban ʒi bi daguya gbuni ka shab nyɛ ban ʒi bi daguya ginda ban ʒi bi daguya gindi maa bi shab bɛla shitori ni ka shab bɛ taapooli nim gbuni ka chɛ bi ban kuli ʒi wuntaŋa

Ayilihi anfooni ŋɔ ni di nyela kontarata nima ban maani pala ka bɛ niŋ ninmohi n laɣindi kuɣu maa mini simiti nima maa ni bɛ zaŋ niŋ palli maa ka di niŋ bɛ zaaha nyɛla ban ye.